Ɓingel gorgel peetetel ni, ɓe ɗo ɓamti ngel darni, ngel ɗo maɓɓiti hunnduko o ɗo furti giti. Ɓinngel man ngel gomoogel, ngel ɗo ɓorni lumse toggoore bee sarla, sarla man dammuka ɓe waɗani mo soks haa kosɗe maako ngam faddana mo jaangol.

Gude ɗe ɗuuɗɗe, Gude on ɗe rowɓe soodata yaara nyoota ɗe, ndenndenta wara ɓorna ɗe, ɓe ɗon naftora ɗe yaakeeji pawneeji maɓɓe.

Babal siwtaare, amma haa nder ladde ɗum woni ɓe tayti babal siwtare ɗo on ndaa ɗum ɗo bee leɗɗe bana to ɓe soppi leggal on sey daadawal leggal man les man sey ɓe ittaayi ɗum sey ɓe wo’'ini ɓe ɗiggitini dey-dey no to goɗɗo jooɗi nawnataa-ɗum, ɓe waddi taaya ɓe jo''ini haa saka kannjum on teebul keenan.

Yeri je noppi diɗi do jodi ha do daldal golgal dow kwaliru man nunɗe bodejum be tobbe danejum dow ton nonɗe yeri man ni golɗin on yerido ɗon naftire on ha ɓandu roɓe a watan ha noppi made dei dei ha be sumbitini mado ngam bedda fo’itingo debbo komoije fu andi debbo sei pauni.

Ɗanwake ha dow paranti. Ɗen be ɗo siiwa nyebbam dow ton. Ɗanwake ɗum nyamɗu on je be waɗata. be fulawa, be bokko, be kilbu, ko kuma be gurka, be bokko, be kilbu. nyamɗu on ɗu be warata be waɗana ɗum nyebbam be citta be magi be nyama.

Debbo o ɗo dari, o fawni o fotti masin, o moori, moordi gaasa maako juuɗɗi, waane, amma gaasa maako man nonnde bana milik kolo, o ɗo waati sark haa daande maako, o waɗi jambaaki ɓaleejum haa gite, haa hunnduko maako, o ɗo ɓorni toggowel ɓaleeyel haa ɓanndu maako, debbo man o daneejo.

Kantiru maundu marndu steb tati, kantiru a wawan a nanga shago ha les ko ha caka ko ha dow ngam a mabbita babal sorrugo ko a mari haje sorrugo fu, nden ta glas on habandu mai ado lara ko woni hedi nder fu ɗo hoitini bo coggu.

Ɓiɗɗo debbo, oɗo dari noppi mako ɗon sumpere guda ɗiɗi, toggore mako ɓalejum nden oɗo mori morɗi dedei ko fottantamo. Morɗi man manga manga be petoy petoy o waɗi tekkere be morɗi man ngam obedditi be gasa attacmen.

Yeri guda ɗiɗi, yeri ɗo roɓe ɗo naftoro ha nopiji maɓɓe, ɓeɗo faunora ɗo vo’ina ɗovo'ina paune ɗebbo, ɗo fottana reube ɓedo faunira bo ɗon paune be yeri ha ɗer dina Islam.

Dammugal nastirgo nder saare get je zamanu dammugal majum nda ɗum do don get don dammugal petel ha bandu get majum get do nafu man to a wari ko be mota ko be waddi kare ko ko nandi kuje mauɗe mauɗe be hosatako wa dammugal petel sai mabbita get nasta nonde get man milikolo nonde penti ɓandu saare mai bo pinc be ashkolo.

Jamde nasara none fere fere dae duba be validirie be tagide doa dum jamde on je hollata babal ngal kapani on kampani hunde fere on je kimmini dum, hakkala leddi ga wani fu hunde dende kimminide gam no be valiridedm.

Debbo oɗo dari oɗo borni lumse mako ni fottugo be sitons ha ɓandu lumse majum odo jogi posaru mako marum odo wati halagare ha juɗe mako koli mako be lalle oɗo wati jawe be agogo ha jungo mako.

Iyon bins nyebbe on ɗum ɓe naftorto ha harnugo gari, ɓe ɗon naftora ɗum ha wadugo awara, ɓe ɗon naftora ɗum ha hautugo lekki be ko nandi bana man fu.

Kondon be fulfulde, ɓurna fu bo koomoy anndiri ɗum ayaaba. Kondon ni ɗum nyamdu on, jey to a nyaaman seyto a ɓolti, a hoosan gootel on haa dow endu man, sey a ɓolta, nden say a nyaama nyamri maajum, kanjum leggal man walaa sembe, ɓe ƴoonata leggal man, be leggal ma, amma walaa sembe on, ɗo mari haako bo ɗuuɗko dow maajum.

Kwalije katonji nyamande, spageti, makaroni be indomi, ɓe biskit, be magi, be konandi bana maji. Wodi bowa, wodi noduls, wodi irs, wodi slem, walaje kowala ha nder kwaliji maji.

Dereke’en ɗuuɗɓe on waagi haaɗo be ummatoore, ɓe ɗo laara fijirde bol kosɗe ,ɗum dogginte ha babal ngal .Nda fijooɓe bal kosɗe man, ɓe ɗo sugli woɓɓe, be riiga yelo woɓɓe bulu woɓɓe girin be sarla maɓɓe ɓaleeji dammuɗi.

Firij petel ɗo dari nden ɓe ɗo maɓɓiti nder maga. Nden woɗi frij fere ha ɓawo ɗo maɓɓi woɗi manga fere bo ha ɓawo ɗo maɓɓi. Firij doni ko goɗɗo andi kanjum kuje ko a watta fixin ɗum ha ɓandu soket nden a wata kuje mako a mari haje fewa ha nder ton sai a fewna sai a wurtina a waɗa bote ma be majum.

Plet be sosa. Plet ɗum babal rottugo nyamdu on sosa bo takaire on haa a toɓɓata haako. Nden nda ɗe ɗo, ɗe daneeje, ɗe ɗuɗɗe bo. A wawan a naftora sosa ɗo haa waatugo snaks ma haa dou ton ko plet mai.

Foto, foto on je ɓe diidi himɓe ɗiɗo dow majum debbo goto ɗo darori wakkere ɗo sappi dou poto majum oɗo sappi dow goɗɗo goto, duɗi hewi no dari ɗo ni ɗo hollina bana wokko o tindinta dou goɗɗo o mo o sappi ɗo.

Nyiiri be takai nyiri man be rottinɗi hulkuwal hulkuwal kulkum je tati be sawidi nder leda takai man bo be tobbi takai citta ɗow mako.

indomi nuduls, nyamdu bikkoi on, amma mauɓe fu do nyama. ngam nyamdu man, do bana taliya, mauɓe man na ko moi jo fu yidi.do hoyi masin ha defuugo dum ,to a va’’ini ,neɓata sam dow yite do benda. nden bo do warda be magimum ha nder ledda man. ledaru indomi ɗoni bokko'on be yelo.

Leeso! Leesa man nga fotti masin. Nden leesa man maapindiwa, nonde leeso man milikolo. Ɓe waɗi leeso man waɗi zaman masin. Ɓe nyooti botin-botin haa ɓandu leeso maajum. Leeso man ɗo mari filooji haa dow maago. Ɓe ɗo we'itingo, ngo fotti masin.

Leeso ɓalewol none mago, nde bo ngo ɗo we’iti on ha babal je na sudu, ngam ha wakere ha leso man woni ɗo ha leddi man genon genon ɓokko ɓokko ɗo fuɗi, leso man ɓe fauni ngo wane ɓe waɗa ni ngo dollof ɓe didi didi be waɗi kuje ɗo ɗelka ha ɓanɗu mago, leso ni ko moy andi ɗum be ette on.

Banowo ,banowo ni, ɗum hunde nafturgo on haa demri. Mabo to goɗɗo irtay ngaska babal feere, jey ɗo saati deydey ko junngo goɗɗo irtata leddi man .To goɗɗo naftiray be banowo ngam irtugo ko kuma remugo ko remtugo ngesa ɓaawo to ɓe remi.

Sudu jangirde, nder sudu ndu pukaraɓe joɗo to hosa jangirde, fama jangirde, den naftorode sudu beddari sandal.

Leɗɗeji gadina e ɗuɗɗe nda ɗe ɗo ɗe ɗo virdini ha babal he'inga nda babal mai ɗo yaji wane nda ngenon ngenon ɗo fuɗi totton nonde genon man ɓokko ɓokko nda lise woni dow nin man ɓokko ɓokko on hako man nden hakoo gadina chowkoi chowkoi gadina ɗo mari indeji fere fere nga fulfulde ha yahugo hausare.

Leso ngo ɗo dari ɓari ha ɓandu temporari kwano fere. Leso man nonde majum brown on. Hado hore leso man bo ɓe faw ningo be dollof mili kolo, be yadi mili kolo, be njamga fere goldin. Leso man ngo fotti wane amma ɓe nasti nay ngo nder sudu, ngam bana ngo ɗo dari ha babal kafinta en on.

Babal waɗugo jim je roɓe ɗo hauti be je worɓe. Tirenin jim ɗo kuje'on je Ɓeddinta ɓi Adamajo njamu ha ɓandu mako. Nden bo ɗo vo’itina Sura ɓandu Godɗo. Jamɗe'on tedduɗe ayahata aɗo ɓamta ɗe, aɗo waɗana ɗe hikimaje fere -fere ngam Ɓeddango hore maɗa njamu. Nda roɓe ɗiɗo be gorko Goto.

Firish. Bote firish kanju on a wata ndiyam ba fewna, sobo, jare teɗam ni, kala jare teɗam je bewa wan ɓe yara pew ɗam pat ɓe ɗo wata ha nder ton nga ta ga fewa, den bo ɓe ɗo wata kare haako nga ta vonna ha nder ton.

Spaina, pinchis, school driver, be not kanje on ha ɗo. Pinchis je man ko toi be none woni ɓandu mum ɗon boɗejum, blu, gaba daya ɗo hauti ɗon bo balejum. Spaina ɗo, ɗo naftora be nomba on sai be nomba kaza maɓɓi titta not nomba kaza, ko ha maɓɓugo not nomba kaza.

Fiwus jey yiite lantarki kanu woni ɓaleejum ɗo, bob daneejum ndaa ɗum haa sera soket haa babal ɓe waɗi fiksin bob mai, ndaa ɗum kanjumma daneejum haa les ɗo ɓaleejum. ɗo bote maajum haa harka yiite lantarki to yiite warti bee semmbe ɗo usta semmbe yiite mai taa waɗa mbononnda to yiite warti bee loo boo ɗo faaba ɗum, kannjum maa ngam haala mbononda.

Lawashi, haako tingeere, haako tingeere ɗo ɓe ɗo waɗa haako bee man ɗo vela masin, tingeere ɗo fuɗa heedi les, haako man bokko-bokko ɗo bo hedi do dow pat ɓe ɗo naftora, haŋko tingeere man maa belɗum haa haako, ɓe ɗo waɗa haako Hilɓo bee maako nden boo haako man ɗo vela ɓe ɗo waɗa bee biriiji, ɓe ɗo waɗa bee kusel, ɓe ɗo waɗa walaa biriiji bee nyebbam tan bee kusel.

Himɓe be ɗido ma boo ɓe tato gam goto man reta ɓandu mako holli himɓe manni ɓe do ha dal dal fijugo bol on, nda meɓeɗe bo bana pat alama holli jamo toggowol boɗeejuum ɗo oɗo waɗana goɗdof fere kashedii on, dou ko ɓe waɗi mo ko be velai mo, goto bo ɗo ɓorni limse nonde danejuum be bulu be sarla dammuka ɓe fuu sarlaji maɓɓe dammuɗi.

Madi sare, wakkere fere ɓe daini kugal man gam ha ɓe waɗi plesta, wakkere gotel bo ɓe waɗai plesta, ɓe ɗo huwa on haa nder sare man, nda huwowo man o ɗo borni toggore grein be sarla dammuka blu, nda ka’e konkere ɗo rufi ha leddi ɓe jibi siminti bo, ɓe don lowa nder bokiti.

Lekki moɗugo tabulet daga nder roɓa, jodi danejum do be itti lekki mai da kwalije roɓa man wari ha nder yelo roɓa man danejum do mari bindi balejum be derewol yelo do takkiya do roɓa majum lekki bo ko moy fo andi sai to hukuma lekki on hokki ma umrore naftirgoki.

Kanunfari ha nder parantiru. Kanunfari ɗo none man ɓalejum. Ɓe ɗon naftira ɗum ha labiji fere-fere; ɓe ɗon waɗa ɗum ha nder ndiyam cha’i, nden bo jotta ɓeɗo waɗira ɗum lekki.

Worbe tato be debbo goto ɓe hosi foto ɓe ɗo dardi debbo goto be gorko goto ɓe ɗo jogi ɗerewol gotol debbo man do suddi ɗo ɓorni les lit bulu gele mako dag bulu nden o waɗi gelel el petetel ha dau hore mako bodejum, worbe mambo pat ɗo ɓorni limse daneje kifneje boɗejum.

Himɓe ɗuɗɓe woɓɓe do fija pijirle aaɗi. Woɓɓe bo ɗo ɗari lara be. fijoɓe pijirle aɗi ɗo, ɓe ɓorni kuje fere on ha banɗu maɓɓe. Amma wononde ɗanejum. Nden be ɗo haɓɓi kosɗe maɓɓe ha les koppi ha korlal ɗo. Woɓɓe bo ɗo ronɗi woɓɓe ɓe ɗo fauni masin. Paune adi maɓɓe ɓe do wama gamarle aaɗi.

Debbo o ɗo dari, o ɗo ɓorni toggore mako junde o ɗo takki lalle ha jungo mako lalle boɗejum; toggore mako man lati blu on ɗo mari paune danejum-danejum, ha bandu mai be k’e stonstons ha ɓandu majum, o ɗo wati halagare ha juɗe mako o fotti masin.

Tutawal, ɗo tutawal lesdi fere'on. Ɗo mari none ɓokko ɓokko ndiyam Nareje bodejum. Tutawal ha alari tutawal pat ɗum alama'on jei Lesdi wondi.

Sabulu yiwago je dou, sabulu ɗo ɗo mari nyebbam wujugo mon, nden sabulu ɗo ɗo mari urdi mum, sabulu man ɗo mari rol on mudum. sabulu majum ɗo wo’ina ɓandu, ɗo itta bate putte pufeji ha ɓalli ɓiɓɓe.

Debbo o ɗo jooɗi, o ɗo moori hoore maako, morɗi chewɗi, be gomooɗe. Nden morɗi man o ɗo waɗi ɓeddaari gaasa, morɗi man ɗi fottani mo, morɗi bo naane ma ɗum kuuje pawne roɓe, ɗo ɓeddana ɓe voodɗenga.

Nda roɓɓe ɓe ɗiɗo ɓe ɗo dilla ɓe ɓamti kosɗe maɓɓe ɓe jippinai ɓe hosi ɓe foto, goto hore mako be morɗi, goto bo waɗi pakin on gasa mako nda ka jutka masin ka ɗo wali ha chaka ɓawo, lumce jamu mo morai ɓaleje, mori ɗo bo lumce mako none none wod bodejum fu ɗo ton.

Taasou nanewo, be tire jei naane be waati nyiri gauri ha dou tire man, ɓe efti taasou man be yowi ha dou, taasou mai bo haako on ha nder to nyiri gauri ɗo ɓe ɗo laawa ndi dolla ndiyam gulɗam on waɗa karniri lawa den wara rotta nyama.

Kantiru maundu je sorrugo lumse nda paɗe worɓe vbe roɓe lumce worɓe be roɓe nda boroji vakku go je roɓe nda kala ko a andi pat ha kantiru ɗo nandi chafi lumse ɓornugo ko curungal ɓe ɗon mari ɗum.

Nada ceburje, manga be petel. Cebur ɗo ɓe ɗo naftora ha jiɓugo siminti. Mahooɓe ɗo naftora ha ɓamtugo leddi wata ha wilbayro. Be ɗo naftora bo ha irtugo pondishon be majum.

Nyiiri bee haako, nyiiri man laati hulkumje tati on. Nden bo haako man maati kusel masin haa nder ton. Haako man baskooje jorɗum on. Nden bo ɓe waati dow paranti daneejo, ɓe ɗon nyaama on nyaamdu ngam ɓe haara. Nden bo ɓe ɗo laawa nyiiri koo bee kuroori koo bee maaroori.

Tuta girin, boɗejum, ɓalejum, haa dow boɗejum map ɓe waɗi aro bulu. Tutaɗo tutawal leddi feere on, kala leddi fu ɓe ɗo mari tutawal maɓɓe, ɓe ɗo mari taake maɓɓe bo, ko kala leddi fu be iri dara jee ko ɓe hokkata tutawal leddi maɓɓe.

lemoje ɗuɗɗe, lemudo ɗum kuje yarugo on. Lemu do ɗon bana vitamin C on je sare a wawan to a do nana velo wawata nyamgo nyamdu ɗundum a yara lemu irte redu velo man bedda a nyama ɗuɗɗum lemu man bo ɗum nyamdu on der nyamande frut

Lesso ngo ɗo dari, lesso majum ɓe fauni ngo be paune dollof ɓe nyoti dow caka dollof man be didi ɗiɗi ni dollof man brown lesso man bo milik kolo, ngo fotti massin ɓe nastinai go nder sudu gam ngo ɗo joɗi on ha leddi.

Toggore juunɗe je robe. None toggore man pottuɗum masin. Nder bo nyogol toggore man fotti masin. Be nyoti toggolgol on be kugal bongal. ha ɗaɗe toggore man kugal man lati be garaji milikolo.

Baf roba ɓalewa ba ɗo dari. Robaje ɗoni nde ɗon naftira on ha kuɗe sare takanas moftugo ndiyam, ko lotugo, ko leɓugo ko ko nandi bana maaji.

Get wato dammugal sare dammugal do mari bo te ɗuɗɗum, a mabban ngam to a wadi kodo se silmina se to mo woni nder sare noti hokki ma dungayere nastugo hiddeko mo woni yasi bo nasta en bo to jemma wadi heban a mabba gam faddugo jamu mada e yonki ma.

Lok col frash icwi cul sopt, ɗo sabuluji on nonde sabuluji mam fere-fere, kala sabulu pad be irin kugal gal huwata, amma komoi fu andi nafu sabulu gotel on ha ɓanɗu ɓi adamajo, a yiwira a itta dotti ha ɓanɗu maɗa, bo a subtan sabulu ngam ɗiggine laral, ko laɓɓi ne laral, to ha nder sabuluji ɗo, ɗo waɗa pat.

Sukuru, Sukuru man ɓe ɗon naftoro ɗum be yite lantarki, kafinta en leddi bana waɗoɓe leece, koromje, kamɓe naftorto be man, ɓeɗo haɓbira not ha ɓandu leeso ko durowa ko waduro.

Koromje paalo none maaje yelo nda ɗe be turowin pilos be leda haa ɓandu maaje. Koromje man ɗe mauɗe-mauɗe masin. Ɓeɗo va'a haa dow ɓe joɗa, ɓeɗo silaɗe bo haa paalo.

Ɓingel ɗo dari hokkiti ɓawo oɗo mori, ɓe mori mo mordi boɗdi cewɗi masin, ha dow hore mako ɓe fuɗdiri morɗi mako man ngal hobbudu on nden be hori bicce man hedi tinde, wala adiko ha dow hore mako, noppi mako wala yeri.

Yimɓe ɗo dari, koomoyjo fu ɗo waɗa sungulla muuɗum, ɓe ɗon yaawna bo, ngam babal ngal ɗo holli alaama babal nastugo piirawal on, gooto ɗo dari ɓe hoosi mo footo, ndaa debbo gooto ha gaɗa nii o ɗo wara be a kwaatiiru maako, ndaa woɓɓe bo ko moi ɗo yerɓa kare muuɗum ɗon yaha babal foondugo kare.

"Mota" motaji mauɗi mauɗi ɗum ɓe hutidirta ɗi sa’i kugal kolta ɗo ɗo ɓeɗo naftoraga on ha waɗugo bilendin kolta ɓawo to ɓe rufi kolta man sei ɓe waɗa bilendin man be motawa nga.

Haabe tuwash, "suplement" on jey naftorgo haa lootugo hoore, ɗon saabulu yiiwugo ɓanndu, don nyebbam wujugo man, ɗon uurdi man. Ɗo mari "oil" ɗon "lotion" ɗo mar kuje ɗuɗdum ni jey "company suplement" man, noone paali maɓɓe bo pat ɓaleeji on.

Worɓe ɓe ɗudɓe ɓe ɗo joɗi, woɓɓe bo ɗo dari ha nder joɗiɓeɗo wobɓe be meteleji ha hore mabɓe, ɓe ɗiɗo ɓe ɗo ɓamti juɗe bo ɓe pat ɓe ɗo jaba do’a, dariɓeɗo bo, ɓe pat ɓe ɗo hippi kifneje kof nonde je ko ɓe yiɗi, komoifu nonde lumcemum fere, wot tebul ha sera ɗereji ɗo dou ton.

Op stairs waato cuɗi ji ɗum ɗo ɓe nyiɓata ɗo nyodi-ndiri ɗo lundi dirii daga les ha yahugo dow atawan fere ɗo mari step go'o, ɗiɗi, tati, nai ha ɓura ha step hamsin ɓeɗo naftora takanas ma gure je wala fesare babal ɓeɗo naftora irin cudiji je yondi diri yiɗde majum ɗoɗo no ni man danejum be ndiyam leddi nda leɗɗe ha sera majum noni hakoni ɗo leddi man ɓokko-ɓokko.

Toshiba ɗumm payanɗe, ɓe ɗo naftira be payanɗe majum ha defugo nyamdu, nda payenɗe man ɗe yondidiraɗe ɗeh nai, nda kwali man bo ha leddi, kwali man noni kwali man danejum be didi boɗejum be ɓalejum ha dou ton.

Saare be dammugal saare man, dammugal saare ɗo none man balejum ,ɓandu saare man none man danejum, bote dammugal ni haa saare dedei to koɗo wari o dara o silmino to ɓe noti mo daga nder saare ɓe hokkimo umrore nastugo hidde o maɓɓita dammugal ngal o nasto.

Footo ko'e worɓe be laɓol fere fere a dow hoore maɓɓe, nden bo woɓɓe nder laɓol maajum, woɓɓe laɓol maɓɓe ɓe waɗani ɗum be nonde boɗeejum boɗeejum, haa dow gaasa maɓɓe. Woɓɓe bo ɓe laɓi laɓol maɓɓe tan jey zamanu waddi, ammaa ɓe waɗay nonde feere haa dow gaasa maɓɓe.

Jolof raise be salat. Be waɗi jolof ɗo, ngam be nyama on. Ɗum nyamɗu on. Salat mai bo be geraɗe, be kukumba, be tumatur, be salat, be tingeje. Kanjum be hauti be he’i be wati mayones ha ɗow mai.

Jolof marori ɓe kusel nder ton, jolof marori ɗo ɗum nyamdu on ɗu ɓe defata ngam goɗɗo nyama ha nder redu mako ohara be kusel, amma jolof ɗo ɓe waɗinai ɗum tattase ɓe waɗanai ko vojinta ɗum ɓe defi jolof ɗo on iya be nyebbam be kusel be spicis.

kichin, kanndeeru bee Fulfulde, nda ɗum ɓe ɗo waɗi drowaaji je zamanu, bi"eteeɗi cabinet haa nder kichen man, nda standin kuka nda maikrowef ndaa fridj pat ɗo nder kanndeeru majum, nden bo ɓe ɗon naftora bee standin kuka bo kannjum on kaatane je zamanu kenan, frij boo babal jo’ungo nyamande goɗɗe je vonnata.

Fulak tutawal. Kala leɗɗi fu ɗo mari tutawal leɗɗi mabɓe. Ksla leɗɗi fu bo be hujja tutawal mabɓe be darajaji bo ɗum be hokki tutawal mabɓe. Gal do bo tutawal wuro fere on ɗa ɗum nonɗe majum ɗanejum bi balejum.

Payanga fulawa nga ɗo dari fulawa man do awi nder maga, nden payanga ga, ga ɗo joɗi on ha madi je lati ha dou nda kosgal goɗɗo be paɗal ɓalejum ha kosɗe goɗɗo majum, ngam ɗo holli alama babal gal fulawa ɗo woni dou on massin ngam les man a ewan ewi’ewi'on jamɗe daneje ɗo aati.

Saddere be diga, saddere ɓeɗo naftira ha soppugo ledde seɗɗa ko ɗuɗɗe, ko lekki mauɗe mauɗe dariki, ɓeɗo soppa ɗe be saddere ɗo njamdi fere on teddundi be ɗisa ɓe disi njamdi majum ha ɓandu.

Worɓe, ɓe nai, ɓe ɗari ɓe hosi hoto. Rewɓe ɗuɗ ɓe ɓe worɓe, woɓɓe ɓo ɓe ɗon joɗi joɗini. Ɓaɓal je ɓe ɗari ɓe hosi foto ɗoni ɓaɓal lamar ɓangal gongan on. Nɗa roɓe e worɓe ɓe ɗo moɓi mofti hewi. Worɓe nayo ɗo ko moi fu ɓe nonɗe lumce mako. Amma ɗiɗo lumce maɓɓe iri gotel ɗaneje.

Babal fijugo bol nden ma pindiwal babal, nda babal man ɗo we’iti, ɓe ɗo waɗi giras kapet ha sera man bo lawol buwangol on gol hautata himɓe be babal man, nda babal jonde bo ha babal koromje dari dari ha babal danejum penti man ɗo totton jooɗo ɓe laara bo wonata.

Toggooje juuɗɗe je ɓornugo ɓiɓɓe roɓe, ɗe walaa juuɗe juuɗɗe haa ɓandu maaje, amma kanje toggooje man ɗe juuɗɗe, noone maaje fere-fere ɗe tati ɗe ɗo dari haa ɓandu kuunga nga ɓe ɓornata limse toni je choggu on, ɗon gootel bulu on be daneejum, gootel bo ɓaleejum be milik kolo, gootel bo boɗejum be girin ha ɓandu man.

Rewɓe be ɗiɗo ɓe ɗo dari, amma geese maɓɓe vanngay, ɓe pat ɓe ɗo diidi lalle haa junngo maɓɓe, lalleeji ɓaleeji, gooto toggol lumse maako nonde man woodi boɗeejum, gele maako bodeejum, gooto bo toggoore maako diidi daneejum, ɓaleejum, popul, suddaare maako ɓaleejum.

Yerije be sarkawa ɗidi ha ɓandu gumbal ngongal, je ɓe waɗi alama ɓe ɗo sorra'on ha nder kantiru. Yeeri man none man gotel ɓokko-ɓokki gotel ndiyam leddi. Ɗum kuuje paune roɓe'on yeri ha noppi sarka ha dande ɗo vu’ina paunde debbo.

Fulawaa ɗo awi ha dalda fulawa man nonde majum popul popol, kala hako fu ha duniya do be nonde je Allah waɗani ɗum na kala aure pat on wurtinta bafe ɓokko ɓokko ba ɗo bo nda no Allah wadi nonde majum woni popul.

Kantiru saalun, babal vo'ingo hore be morɗi jei rowɓe. Nda atash ɗo ɓili ha dou, ha dou kuusaji, nda daroogal, nda dammugal hedi be nastata. Nda fankaaji guda ɗiɗi boɗeejum be ɓaleejum. Nda basket ɗo jooɗi. Leedaru wondu do jooɗi ha leddi.

Goɗɗo ɗo dari ha dow be alama goɗɗo o o nyiɓowo on. Ko kuma o waɗo wo wairin ɓoggi hite ha nder mahol gada o ɗo jogi guduma o ɗo pusa ɓandu blog o ɗo dari dou katako be jamdi jamde je ɓe ɓalli nder nga o heɓa noo darira boggol bo ɗo haɓɓi yalo ha dou ha o dari ma.

Dammugal suudu be barannda, ndaa fulawa ɗo aawi haa dammugal maajum, be leggal man ɗon mari noone ɓoko ɓoko. Ndaa lise maajum, ɗo dari sera be sera, ɓe ɗo lummbi nder kuunga daneewa. Dammugal man bo, kofi, tayis on, haa babal maajum.

Goddo gorko odo dilla ha dow lawol odo borni lumse mako jens be tished o do vakki boro, ha dow lawol da dammude chi’e be shagoji da mota danewa ha bawo mako odo dari

Ɓiɗdo debbo o ɗon waro yaiga iga daiɗum oɗo waki boro ha jungo mako woto, oɗo duhi skete mako dammu ɗum ɓalejum be didi danejum ha caka man, o ɗon ɓorni toggore bo danejum, o waɗi tokin toggore man ha nder skete majum.

Hore leso ɓe timmitini hore leso ngo chat ngo fotti wane. Katako ha lesɗo bo ɓe wati dollof nden be waɗi ɓoggi ɓoggi be botin bottin ngam ɓe faunigo ngo voɗi wane. Leso ni ɓeɗo ve’ita ngo on ha nder sudu ɓe wadda katifa ɓe waɗa, ɓe wadda be'ite ɓe waɗa, nden ɓe walorango.

Leeso bee wadroop, bee droowa, bee droowa miiro, ndaaɗe ɗo ɓe ɗo hawti set maaje, ɗe ɗo dari, haa hoore leeso maajum ɓe fawni ngo bee yaadiiru wonndu ɓaleejum kurum nden fotti masin Leeso man boo nonnde maago daneejum, Leesi ni ɗum be'itte ko goɗɗo ve'ititta waala dow ton.

Debbo ɗo turni hore mako, oɗo mori morɗi nii fottugo ha hore mako dede ko fottani mo, morɗi man bo fotti wanei be bit ha bicce mordi mai, oɗo borni riga pink be didi ɓalejum ha jungo jungo ji rigame nde oɗo turni hore mako, ha ɓawa mako wodi leggal be lasiya ɓokko ɓokko ha ɓandu leggal.

Boket wato ogirde ndan nde ɗo ɓalere nde nde dakki ɓandu mare fu salte, alama holli boketiyel ngel, ngel faɓɓiya ha ɓawo sudu ndiyam sabulu ɗo wiccangel nden ɓe leɓa ta ngel ɓaleyel on nda ngel petel.

"Inji wa'uko peshi" nda inji majum ɓe waɗi fiksin mai nda tiyoji woni ɓandu mai nda kontrola inji mai da ha goddo biɗdata nden naftoro be inji man ha bandu inji man ni wodi kujeji naftirgo ni wagare bana bater be ko nandi bana mai.

Julurde, ha julurde majum ɓeɗo waɗi ɗum pente milikolo, nda dammuɗe fanange, nda dammuɗe nastugo haraba, nda dammuɗe nastugo nder julurde. Inde julurde mammi masalacin muhammad ɗangote, nda minar ha dow dago girin on.

Ɓe ɗon mora ɓingel ɓe mobi gasa mako je ɓawo ha, be moɓi nder rivom, den ɓe mori je yesoji bo, gasa man jukka ɓaleha kurum o ɗo ɓorni toggore mako none toggore majum blu be ɓalejum.

Toggore, toggore roɓe ɗon mari none bulu, be danejum, be ɓalejo ha ɓandu man, roɓe don nyota toggoje bani ɗo ɓe ɓorno ɓeɗo fesi hibɓai ɓe ɗon nangitini ɓe nedɗaku maɓɓe, nden bo ɗo fottana roɓe ɓe ɗon naftora toggoje juɗɗe bani ha paune maɓɓe.

Laɓi, spina, pinchis do hauti jodi hababal gotel spainaji do be pincisdo dum kujeji botte kugal makaniki on ko be do vo’ina janareto ji be mai ko inji, ko keke, ko mota, ko keke napep.

Kuje jungo wato jawe amma guda gotetel je paune zaman jotta, kolo man silva kolo, ɓeɗo wata on ha jungo ngam kuje paune on je roɓe, a tawan ɗum on nonde fere-fere ko moi fu nonde je yiɗi naftorta.

Stron ɗm k jnko himɓe huti nder rabe majum to be yaran jareteɗam ko je nasara ko ɗum kumatore watta be hore maɓɓe ko nanɗe sobokunun za’i kunun ayajinja ko jareteɗam nasara ɗum warata ɗer fali.

Laibrari, babal mobgal defte ɗum pukaraɓe nastata ya jooɗa totton, janga. Nda defte man bo duɗɗe wane ha babal ngal. Goɗɗe don der lookaji ɗo sili , goɗɗe bo nda ɗe ɓe juugi ɗe dou tebur.

Ɓoye ndaɗe ɗo ɗe ɓoltama ɗo jooɗi ha nder takaire je koloba nden bo bana ɓe hauti ɗe ɓe somni ɓe mo’ini ɓe wartiri ɓoye man jareteɗam goɗɗam nda ɓe lowi nder gilas kop guda ɗiɗi manga be petel. Ɓeɗo naftora ɓoye ɗo nane ma hakujeji fere-fere ɓeɗo waɗa njareteɗam bo fere-fere be maje.

Rooɓe ɓe ɗiɗo ɓe ɗo dari nangindiri balbe maɓɓe, ɓe moori morɗi maɓɓe iri gotel. Goto ɓorni lumce atampa boɗejum be ɓalejum be danejum doone man, goto bo ɓorni lumce maako waala jungo, jungel cheungel ni kanko darori hedi ɓaawo, morɗi hoore maɓɓe ɗo mari kolo popul be ɓalejum.

fulawaaji ɓe do aawa ɗe haa nder buhuuji bee ledaaji alama holli babal ɗo babal sorrugo fulaawa man on, bote aawugo fulaawa ha nder buhu hiddeeko yaara nder leddi ngam to famɗi ɗo to ɓe aawi ɗum haa nder leddi koo ɗon kuukoy kuukoy jey vonnata aaure man, koo ɗoofa, koo pallaaɗe nyaama, amma to ɓe aawi ɗum haa nder buhu banniiɗo to ɗan feerii sey ɓe yaha ɓe tiggaɗe.

Washin mashin ɗum ma injiru on jei lotata limse himɓe a watan limse maɗa ha nder den a wata omo, a watan ndiyam nder ton kanjum on bote washin mashin man. Nonde washin mashin man danejum on electric properties on ɓe ɗo wada fiksin mai ha bandu soket hiite lantarki.

Kuuje juuɗe jawe be halagare kuuje on je paune takanas ha roɓe ɓe ɗo naftora be maajum ha pauneji maɓɓe, nden ɗo fottana debbo takanas to godɗo waɗi irin kuuje jamɗe ɗo ha juuɗe, nda ɗe ɗo ɓe ɗo joogi ɗe goldin koolo.

Flawa, flawa nonde girin be pindi boɗeejum. Ɗo awi ha nder leda, bote flawa ha ndes sare ɗo fauna sare ko sare ko dou lawol. Nden no ɓe aawirta ɗum bo ɓe waɗi ɓe waɗata ɗum ha nder leeda ɗo nga ta awa caka sare mo'u nyamda.

Goɗeo o ɗo dari, nda moɗo o ɗo jogi leedayel ɓaleejum, ɗo ɓamti kosngal maako gootal, alaama holli woodi haa o yahata o ɗo ɓorni cuurungal nonnde ɓaleejum o ɗo laɓi hoore maɗko tal, o ɗo dilla, o ɗo jogi toggowol maako juuɗe maagol dammuɗum.

Worɓe ɗuɗɓe ɓe ɗon dari dari goto nder maɓɓe ɗon liina goto saudu ledaru nden mo linata saudu ledaru man oɗo ɓorni lumse daneje be didi baleido ma ɓandu limse man o ɗon liina gorkojo fere saudu ha leda ɗon goɗɗo gorkojo oɗo wati yowi juɗe mako ha dow maɓɓe oɗo ɓorni toggore mako be hifnere.

Yeri be jawe jungo, yeri ɗo ni ɓedo wata ha noppi on, jawe ɗo bo ɓeɗo wata ha juɗe yeri ha noppi jawe ha juɗe jawe majum on woni ha ɓandu kunga bana katifa ɗo yeri mam bo kam joni do kungaba kwali ɗo ndaɗum ni voɗugo.

Maki lewa, ɗum kuje on ko ɓe waɗata ɗum be fulawa, takanasma wakkati lamar ɓangal, ɗuɗi hewi ɓe ɗo waɗa makilewa ɗo be fulawa on, sey ɓe waɗa ɗum ɓe murza be inji taliya sei ɓe moɓa ɓe moɓa ɓe sa’a, nden ɓe wara ɓe sofna shuga ɓe sa’a ɓe jiɓa ha dow ton.

Lumce do joɗi ha leɗɗi, shaɗɗa on bo. Be alama holli be yari ɗum babal waɗugo rini on. Rini ɗo ma'ana canjugo nonde lumce ɗaga nonɗe ɗum mari yahango nonɗe fere. Ɗuɗi hewi goɗɗo do wawa yarugo kare mako ha babal wailitobe none kare gam be wailitana ɗum none kare muɗum.

Madi sare ɓe waɗi penti, sare mai be mili kolo be mid girin, dembo wod jamɗe jamɗe ha dow madi majum, jamɗe mai bulu nda leggal bo ɗo awi baleggal omburela ɓokko ɓokko ɗo awi ɗo fuɗi ha herdow sare majum.

Doydowal, ɗum ndabbawa on nandu pallandi. sei ndi buri pallandi maunugo seɗa. Nden Doydowal a ɗo canja none muɗum kala wakkati fu. Ndu ɗo wawa canjugo none mare diga haɗɗo yahugo haɗo. Ɗon waɗa nge ndam mum on ha dau ledde keccel.

Maɗi sare ɓe fuɗɗi nyiɓugo nɗe ɓe timminai nɗe ee ɗum cuɗi on ,ɗi fuɗɗama ɗi timminaka ɓe ɗo ɗo kugal maji.

Sayin bot ɗo dari je jangirdewa ngonga. Ndenbo Keke Napepji ɗo tara ha lawol majum, lawol majum mangol. Nda godɗo fere ha dou Keke mako, oɗo vawi kuje kondo ha Keke maako.ha yeso goddo fere ɗo dari be lumse danejum sarla ɓalejum.

Maadi saare ɗo dei dei no be hosiri poto majum wala dammugal hollaka amma ɓe fauni saare man dei dei ko vooda ɓe waɗini saare man penti kala ɗiɗi milik kolo be ndiyam leddi banni on ɓe waɗi penti saare mai ɗon bag waya ha dou saare mai.

"Dummugal suudu"dammugal ngal ni nda ɓeɗo fauningal al ɓe waɗi firem je handil man kolo bob bob man bo dou ton ɓe waɗi fiksin bob mili kolo ha totton ɓe waɗi ɗum ɓe paune firem ha handil jungo dammugal mai dammugal mai bo ɓurawun on.

Tikko none tikko man ndiyam mili kolo be nanta buruwun nda wadrop ha sera ɓe pat ɓe ɗon dari on ɗe we’’itaka wadrop ɗo babal joddun go lumse ko ko nandi bana kuje sirri goɗɗo leso man bo be do tigga go on ha nder sudu be walorango.

Debbo o ɗo joɗi ha yeso tebur o ɗo nyama nyamdu, o ɗo jogi chokali o ɓamti o darni nder nyamdu mai, marori on be salad jareteɗam ɗo wagi totton, o ɗon ɓorni lumce brown be suddare mako ma brown, o wati facemax amma o dasi warti hales bakkude mako.

Goɗɗo gorko o ɗo joɗi ,o hippi hifnere maako none ɓaleejum ,be ɓokko ɓokko be daneejum ,be didi boɗeejum a dow hifnere maako. O ɗo ɓorni jompa maako, ɗon bayro haa jiiba maako jey ɓernde. O ɗo efti ɓinngel ɓe ɗo singini hanko be ɓiɗɗo man fu ɓe ɗo jala. Ɓinngel man ɗo ɓorni toggoore daneejum ,o ɓamti junngo maako o yowi haa dow hoore, ɓe ɗo jooɗi haa kombi dammugal suudu.

Kii be kwado none fere-fere, ɗon goldin ɗon silva kolo, ɓeɗo naftora be ki be kwaɗo ɗo ha mabɓugo dammugal sare, ko dammugal suudu, ko dammugal keji, ngam faddugo bononda.

Tebul ɓodejum, nga ɗo dari on. Ɓe ɗo jo'ini ɓoggi kala green haa leddi, nden bana ɓe haɓɓan on be ɓogga nga. Ngam nda wakkere niɗo buhuure hinde ash kolo ɗo jooɗi, nda kosngal goɗɗo be silpas blu ha totton.

Gorko ɗo joɗi wala toggore ha bandu mako. Sarla mako ɓaleha dammuka oɗo faɗɗi paɗe ɓalejum, oɗo joɗi dou benchi o ɗo seha mbaggu mako, nda mbaggu man o sehi o wurtini oɗo wurtina diidi paune bandu majum.

Lekkicap tablet habandu sachest do jodi sera kwali ,lekki man bo do jodi sera kwali man no de mum blube darejum don bindi balajia do man lekki goddo fotai naftarugo sina jami iyan hakkilanobe jamu on umri goɗdo.

Mzo parastamol sirop on je ɓikkoy parastamol je ndiyam je yargo ɓikkoy ko to bandu mabbe do wuli ko hoore to do nawa ko bingel do voya mere-mere be heɓtai ko billa tangel.

Morɗi boɗɗi ha dou hoore ɓingel, morɗi man inde man kalaba, woɓɓe ɗo viya kalaba woɓɓe ɗo viya wan wan, komoi fu be no yonirta morɗi man, nda gaasa ɓingel man jutka ɓaleha none gaasa mako ni voɗugo. Oɗo ɓorni lumce none boɗeejum, oɗo haɓɓi ribbons yelo.

Siiti mol, haa laari ɓe vinndi mol pat, ɗum babal soorugo kuje on, nden ɗo maajum obsiteyas on, siteb tati on haa ɓanndu may, nonde penti babal man mili kolo, be aackolo. Nden woɗ gilas, haa ɓanndu winndooji babal man. Moota nonde aackolo, ɗo waɗi paakin haa ledde, ndaa sitebs nastugo dammugal man.

Worɓe ɓe ɗiɗo, gooto ɗo ronngini walaa toggoore haa ɓanndu maako. O ɗo waati sarla dammuka, o ɗo vo’’itina konndo maako jey ko o vaali, o waati dumo haa nderton. Gooto bo ɗo dari, sarla maako daneha, riiga maako diidi diidi on, be ɓokko ɓokka haa dow ton. Nden ɓe ɗo dari, haa hakkunde maadi bukkaaji be dakkaaji.

Filo guda ɗiɗi haa dow katiifa .Filooji man ɓe ɗo watini ɗum filokes daneejum ,ɗo mari ɗiɗi ɓokko ɓokko be ɓaleejum haa dow daneejum man. Nden filoɗo ɓe ɗo waala on be may ,ɓe ɗo saɓɓa haa dow hoore, ɗo ɓamta hoore to goɗɗo waala.

Ɓiɗɗo debbo, o ɗo jooɗi, o ɗo ɓorni lumse maako yelo, ɓe maɓɓi yeeso maako wangay, o ɗo waati halagaaje be jawe haa juuɗeeji maako, nden o takki lalle boɗeejum coy, haa kooli maako, haa kooli maako.

Takai ɗo jooɗi ha der takaire to bee attaarugu re woore de dirɓaaka, ɗo jooɗi ha dow takai mai daa salat bo ɗo jooɗi ha nder rooba feere, haa wakkere karas on mi ewi be tumaatur be kaabeeji maajum bee kokumba daa arish bee lilli kanjum ma ɗo ha hittorde feere, nyamdu on ɓe hauti du, ɓe nyaaman du bo.

Worɓe ɓe ɗuɗde fijoɓe fijirde bol kosde, ɓe don nasta babal fijirde bol man on bo ɓe do borni lumce maɓɓe rtoggoje none boko bokko sarlaji maɓɓe bo ɓaleji dammudi ɓe do duhi soks maɓɓe ma ɓalejum ɓe do faddi pade ko moy be nonde pade ko faɗdi.

Kolta ɗo ɓalwi kurum we’iti, den turokta je gudaa ɗiɗi, gota ɗo tokkira dow kolta man gotal bo ɓe ɗo dari dow maga, ga ɗo dari na ga wuwa, bote turoktani ɓe ɗon naftiro ha kuɗeji tedduɗe, ba kuɗeji mauɗe mauɗe gam ɓe diggina babal.

Himɓɓe ɓe ɗo dari ɓe tato, goto ɗo jogi telefon mako, goto ɗo ɓorni lumce jamanu bi, eteɗi sut, gooto ɗo ɓorni lumce none daneje gare, be jompa, be sarla. Gooto bo yeeso mako wangay oɗo hippi hifnere ɓefu maɓɓe ɓeɗo mari kifneje banda goɗɗo gooto.

Dammugal gete je nastugo sare. Dammugal man kala madara nden bo penti bandu sare majum dodda dodda, ha do sare mai don panal sola ha do zink mai don panal sola den bo be do wati bako waya ha do mahol sare majum, don dagali ha dammugal sare mai.

Debbo oɗo ɗari o ɗon moji suddare mako danejum, o don ɓorni lumce none danejum be ɓalejum, denbo o do takki lalle balejum ha juɗe mako, lalle man fottani jungo mako masin, o don wati jawe ɓe hala gare bo ha juɗe mako majum.

Madi ndi timminaka ɗiɗo dou mahego, madi majum ni ka katakoji on ɓe hauti ndiri ɓe ɗo vo’ina je wa’ugo yaha waɗa plesta ha babal handi fu, nden madi man di daini ngam ɓe waɗi plesta, nda huolwobe man bo ɗo joɗi ha les.

Inji namgo janareeto be gas kuka, be oven, kanji on chorok haddo, inji namugo ɗo ɓe ɗo nama kurori on, ko je gauri, ko je butali, janareto bo ɓe ɗo ummina ɗo walla saare masin tin woɓɓe do ummina ha ngesa, woɓɓe bo to wala yite lantarki ɗo ummina ha nder saare, ɗum kujeji nafturgo on pat maje, hande be jangu ɗon nonde boɗejuum be ɓalejuumm, hadɗo.

"Maadi" lundi diraaɗi ma’ana opsteyas sitep maadi majum guda tati on nden bo ko toi fu ɗo mari dammugal nastorde majum amma ɗiɗii ɗo gondido ɗo saito a nasti lawol gotol hiddeko hokkama laabi nastugo nder chudii majum.

ko firu daneru tal je plastic bedo naftora be kofi je do on ha yarugo jaretedam ko iri toi fu. debbo on do efti ko firu man o do jogi be jude mako nden bo bandu debbo man wangai hale sau dari man bo a detto do hauti be do hauti sokirji cajiji maɓɓe

Koromje pottuɗe ɗebe sanyiɗe be bali. koromjeɗ ɗe fotti wane. Ɗa teburwa joɗi ha yeso koromje manma jebali on. Konɗoru joɗi ha sera mam ma je bali on. be ɗon sanya iri koromje ɗo on be boggi barkeje. Ɗumbe warata be joɗina to daili sei be vala ɗen to yori ɗo mari sembe masin koromje majum fabban bo wane.

Worɓe nayo ɓeɗodari, ɗiɗo ɓandu maɓɓe furtai becceji maɓɓe on wurti, ɗiɗo bo ndaɓe ɗo ɓeɗo dari ɓeɗo mosa komoi fu benon de lumce mum, goto lumce mako danije, goto lumce mako bulu be maɓɓe ɗo hippi kifneje hadow hore maɓɓe, ɓeɗo mari kalagaji ha koli maɓɓe.

Caagooru soorugo kare kuuɗe. Nda kare kuuɗe man ni vaagaare nooni nooni. Nda ɗum ɗo sili nder konteenaaji man kwaliji man nooni feere daneejum, feere blue, feere ni no nanngiri fuu. Ko o jogi ɗo'o ɗum boo ɗum sukuldireebaji on.

Goɗɗo ɗo wundi kwaliru je bindir ɗi zamanu ha jungo mako, nonde kwaliru man ɓalejum be didi ɓokko-ɓokko be popul be orenj hadow kwaliru majum, pensil ko bayro on tawete ha nder kwaliru ndu.

Ɓikkoi petoi petoi ɗutkoi ha nder sudu jangirde andirandu be clas ndaɓe fo ko moyi be nonde toggore woni ha bandu mako nden goto fo jogi bindirgol ɓe deftere, ha dow blackboot maɓɓe ɓeɗ windini ɓe alkule, den bo korowal maɓɓe benci ɓeɗo yewi juɗeji maɓɓe dow ton.

Koromje je be joodirta ha der palo. Nɗaɗeɗo nonɗe fere -fere burawn. Fere mid green nden koromje majum bo boɗɗe masin. Be ɗo sawi ɗe nder leeɗa. Ɗe fu maje wotro piloss haɗau maje. Ɗaɗum fu ɗumdo jodi dauvkoromje mai.

Kumji feere-feere nonde feere-feere je safutuggo gasa haa salun. Ɓe ɗo naftira be irin kumji ɗo denbo ko debbo haa saare ma naftorto bemaji. Nonde fere pink, fere orange, fere popul, fere girin. E fuumaji je naftirgo haa safituggo gasa hore rewɓe on.

Nyamdu ha do paranti vejetables on ɓe hauti ɓe nyamdu bana salat ɗo ɗum, vejetables ɗum ɗo bedda njamu so say ha ɓandu bii adamajo, nden boddum ɗo wo’ina njamu gite ɓe hauti ɓe nyamdu ɓe nyama ɗo velna nyamdu bowani.

Morɗi ha dou hoore bingel. Morɗi maako petol-peton, pottuko dedei be ko o mari haaje. Nden gaasa mako ɓaleha kurum. Jamu hore nde ni o danejo, o ɗo ɓorni toggore maako boɗejum, be popul, be yelo. Ɓe ɗo takkani mo stons haa ɓandu lumse man.

Maɗi sare, nɗa maɗi man ni maunugo. Ha wakkere ɗo nɗa ɓana pak on. Ɓe ɗo wati net, ɓ ɗo ati. Nɗa roɓe ɓe ɗiɗo ɓe ɓingi, ha wakkere sera man ɓa ɓe ɗo wara ɓe suɗɗare ɓoɗejum. Maɗi man ni veuɗugo. None maɗi man Ash kolo. Nɗa setep nastugo, nɗa gilasis ha winɗoje man.

Ɓiɗdo gorko oɗo dari oɗo jippini juɗe mako. Juɗe mako daneje tal be alama o'danejo. Oɗo ɓorni toggore be sarla. sarla man jeans on, toggore man bo je digguɗum ba roba on. Sarla man be toggore man pat kolo man bulu on.

Madi sare je obsters nda get sare mai bana raga raga nda ɗum ɓalejum ha wakkere, nden nda dammugal nastugo sare man fahin kanjum bo ha sera ha dedei dammugal nastorde petel mal ɗon bob guda ɗiɗi left and riht ha dedei ged mai ma don bob nastugo den yonde sare man lawol ndiyam ɗon ɓeɗo maɓɓi ɗum be siminti penti sare mai danejum be ɓalejum.

Hoore debbo, oɗo jooɗi o hokkiti ɓaawo, oɗo ɓorni toggore pink, o mori morɗi goɗɗi fere ha dow hoore maako, morɗi man ba ɓe vali ɗi vaalugo on dou gaasa maako, nden vaalere ɓe vaali man na be gaasa maako ɓe vaali, ɓe vaali on be garaaji goɗɗi fere, morɗi man ni be paune man ɗi fottani mo masin ha dou hoore maako.

Pulastik ceya be tebul maaje, ɗe ɗo tuccini haa caka babal. Daldal maajum bo be geene, geene man ɗo fuɗi ɓokko ɓokko, nden ɗon maati ha babal maajum, ɗon leɗɗe fulawaaje ma, ɗo juuti haa wakkere babal man, be alaama babal joonde on jey siwtaare.

Jungo debbo oɗo wati kuje juɗe oɗo ɓorni tokkore a tampa hore mako wangai juɗe mako danejum tan a tampa mako ɗo mari nonɗe kala kala ha ɓandu mai ɗon kofi ɗon popul ɗon yelo kuje woni jungo mako on ɓo jamga on guɗa ngota.

Debbo ɗo joɗi hokkiti ɓawo, oɗo ɓorni toggowol nonde ranere, nden o ɗon mori hore mako morɗi mako gotel gotel, nden hore mako ɗon laɓi tal, wane morɗi mako woɗi masin, gasa mako ɓale hakkurum bote morɗi ha hore debbo ni, ɗo wo’ina debbo wane.

Frij be esi. Frij ɓe ɗo naftira ɗum haa fewnugo njareteɗam, ko kuma jo’ingo nyamande de to ɓe jo’inindi haa babal fewai vonnata. Esi bo ɓe ɗo waata haa suudu on ɗum pewnirigel suudu on.

Ketil ɗuɗɗum wato ɗo bana buta on, fere bo ɗo bana kofi jog je en andi je yarugo ndiyam, to ɓe ɗo naftira be majum ha ɓandu hite lantarki on sei ko ɗo dolla ndiyam yarugo ko ndiyam yiwugo.

Mirafiks ɗum lekki'on ha nder kwaliru majum. Lekki man ɗo ha nder ɗon ha dou Sacet'on nden bo lekki man Tabulet'on. guda Sappo'on ha ɓandu Sacet man. Lekki komoifu andi ɗo yara'on ngam Faddugo batte godɗe, takanas to Nyaundoɓe hokki ma bosesel Moɗugo.

brosh noni fere-fere je brosh maju je wo’itingo pauneye sorobe on fere do be do vo’itinira giram fere bo be do vo’itinira fauda ko faundeton je ko be watata hayeso ngam pauni mabbe

Foto ɗebbo ha ɓanɗu frem ɓe ɗo taki ha bongoru, ɗebbo man o ɗo habbit adiko mako kabbol zamanu, nden o ɗo ɓorni toggore ɓokko ɓokko, frem majum becce becce frem man ɗo mari none kofi.

Bukkaji guda nai, nda chi’e lope haa ɓawo mai. A ewan chi’e lope ɗo haa babal fere wodi leɗɗeji ɗo awi-awi haa nder mai, ledde man bo ɗo mari haako haa bandu lise man ɓokko-ɓokko, nda suɗi bukkaji ɗo ɓe waɗi on be kuɗi be dakkaaji ɓe tarni ɓe hippi, nda gertoɗe haa sera, nda salte haa caka saare man.

Chitta, chitta-aho, maagi, ɓe ɗo yowi ɗe dow paranti. Chitta, be chitta chitta-aho ɗo, ɓe hawtan be maagi ɗo nden bo ɓe una ɗigga warta yaaji, ɓe waɗa nder rooba, nde goɗɗo naftorto ɗum ha nyaamuki nyamdu.

Madi sare, Madi ndi ni nda no Allah wani ɗi ndi jundi masin, denna ma ndi njuni diridi ba, nda filawa none :okko ɓokko, be boɗejum boɗejum on pindi man, nda njamɗe bagala furup bo duddum masin, ha dammugal sare man

Adektoji ɗuɗɗi, nda fere none man ɓalejum, fere none man ɗanejum, adekto ɗo ni ɗum kuje on je hutidirta ha hautugo chaji waya, waɗugo fanka, be ayon, ɓe ɗon naftoro fu ha bandu adetkto man, bo ɗon naftire on ega hitte lantarki ga ɗo ɗo, ɓe jogi ga ɗon naftiro usb.

Lekki je gargajiya je sare kanjum on haako bafe-bafe majum, ɓe wati ha nder takayre danere ɗo. Lekki majum ɓeɗo naftira be majum on bana waɗugo tea a'dollanki on bana a dollirta ndiyam lifton wawan wata suga yara.

Silawo e H orde. Silowo ɗo ɗum ɗon naftire ha siwugo jaɓaɓe seɗugo kurori be ko nandi bana majum. Horde nde bo nde ɗon naftiro harnugo gari harnugo karnyiri be ko lutti.

Takai be chincin mai ɓe wadi ɗum bana donot ngam ɓe sumpiti chaka majum takai man bo ɗo mari kusel nder tonta e didi cincin dobe o wada dum be flawo on be yis be bekin pauda be suga nden ɓe sa’a sei be wari ɓe jo’ini ɓe toɓɓi takai ɗo ton ɓe nyaman ha nder plet danejum.

Lemu be agwaluma, be guruba. Lemu ɗo ni kuje on jei vurti ha nder frut. Agwaluma ɗo bo nyamdu fere on jei leggal man na ko ha toi fu fuɗata ba. Nden bo ha fuɗata man bo na kala leddi pat andi no ɓe nyamorta ɗum ba. Takanas Hausa'en ɗo kamɓe ɓe ɗo andi no ɓe naftorta bei majum.

Alele ha dow paranti. Alele man ɓe waɗi be geraɗe be salat, nda chitta ɗo joɗi ha sera ɓe waɗi manja ha dow alele mai ɓe sammini manja mati masin. Ɓe ɗo yo’i alele mai ha dow plet mejo.

Kalagaaje, nda kalagaaje ɗee ɗe nai, ɗee pottuɗe bo waane, none majee daneeje. Kalagaaje roɓe ɗo naftira worɓe ɗo naftira amma kala innu fu be irin nonde halagare je o naftirta nden bo ɗo kalagaaje on je roɓe ndaɗe h ɓandu kooli.

debbo oɗo joɗi o turni hore mako, oɗo mori mordi kalabaji petoi petoi, odo borni toggoyel daneyel ramma judeyel, odo haddi gudel atampa orange be green ha bandu gudel majum, nden odo jogi hobbudu mako be jungo woto.

Dammugal nastugo saare milikolo be burawun seɗa seɗa. Nden be fenti saare maajum be nonde askolo, be yelo seɗa seɗa. Saare maajum fottude masin ammaa dammugal ngal, bote maagal kanjum on nastugo mootaaji be nastugo himɓe.

Shampo ɗum sabulu lotugo hoore on jei liquid, ɓe ɗo hauta shampo ɗo be kaute kaute fere-fere, haa be lekkiji ko faddata nyanyaare, be bo batte jei nangata hore goɗɗo, ko debbo ko gorgo ɗo wawa naftorgo be iri sabulu ɗo ha lotugo hore maako.

Koromje ɗum ɓe naftirta ha nder chuɗii zamanu palo nda be senta tebul majum, nda ɗo mari tropilos none noni, dou koromje ɗe ɓe ɗo naftira nde ha chuɗii zamanu ngam jaɓɓugo hoɓɓe ko siwtare jaamu saare.

Goɗɗo o ɗo fija haa babal bol, nda ɗum o ɓamti kosgal maako, o latan bol man nden ɓe hoosi mo hoto, o ɓamti o ɗo yaari jungo maako ngal ɓaawo, ɓamti kosgal maako, alama holli hakkilo maako pat ɗo hokkiti haa do fijerde maako, o ɗo ɓorni lushe none daneeje.

Deɓbo oɗo dari o do singini jala nyikoi mako pat ha yasi nda koi labkoi tal, oɗo fauni yeso mako o wati lashi gasa ha gite mako. Owati paune eye shadow ma hadow gite mako, o wati gasa atachment hadow hore mako wadi fixing o fotti masin.

Daldal babal maapinndiwal, ɓe ɗo aawi leɗɗe leɗɗe haa daldal man. Nden bo ngeenon ɗo fuufi haa babal man ɓokko-ɓokko koy ɗuuɗkoy, koy do sankiti ha babal man walaa ha a laarataa walaa ngeenon kon. lekkoy dari ɗoo bo ɗe ɗudde kannje maa ɗe ɗon mari haako bee lise ɗuɗɗe ha ɓanndu maaje, amma babal man bo walaa salte.

Dak an lovili, ɗum nyebbam on ko ɓe wujata dow hore roɓe on ɗo naftora ɗum ɗuɗi hewi ha nder salunji ɗum kondishina on, je to ɓe ɗo lota hore ɓe naftirta to ɓe wuji ɗuma do hore ɓe lora ɓe lalla ɓe ndiyam kado diggina gasa den kaɗo urna gasa.

Korwal joɗirgal je robe ha caka sare. Nɗa ulbe ɗo rufi masin ha sera-sera. Nɗa buhu fere ɗo habbini. Nɗa salte leɗa, fanɗu, be mabboɗe fanɗu mam boɗejum ɗo mabbi. Ɗo joɗi babal man ni be salte.

Caiar plaza nyibalo on a tawa maunugo be kantiji duddi derton ,ha lali nibalo manga bani be kantiji duddinderton be windi plaza pat be do hokka haya on jamu salum nangan jam provision nangan soro kromje nanga sorowo mota nangan aan ada ofiso ma totton jondadum do nda flawa none boko boo motaji tati do dali ayasi.

Koromje, jei joɗirgo ha palo. Nda Koromje mai ɓe waɗi de L, nda senta tebul koromje mai ɗo joɗi, nda stul jei koromje mai ɗo joɗi. Koromje mai popul on. Ha gaɗa koromje mai ɓikkoi rowɓe guda ɗiɗi ɓe ɗo joɗi be salabiji ɓaleeji.

Robaaji mauɗi-mauɗi, ɓe ɗon naftora iri robaji ɗo on haa kishin, woɓɓe fere ɗo waata marori nder ton, ko kurori, ko kuje fere ni ko lari ni a jo’inan on, ko na dole sai haa kishin ba, roba man ko toi fu do mari nonde muɗum.

Kichinwaya je roba kichinwaya ɗo nonde majum danejum be bulu je woni gaɗa bo gotel nonde man danejum be pink, gotel bo danejum be girin, ɓeɗo hippatasaje on, be kofi je, be pilet, be chokali ha dow ton kanju woni bote man.

Ɓingel ɗo joɗi ha dow tebul ɓe ɗo wati kek badde mako ha chaka ɓe vindi ha pi-badde al'amin den bo koromje ɗo joɗi hadow tebul ɓalejum da nyamduji none fere-fere hadow pilet nda drinks bo ɗo joɗi fanta be pepsy piza fu ɗo joɗi ha sera dow dainin tebul mai.

Deftere tesebok amma je diina islam do windi journal of islamic stadis research, deftere man ɗo jangina on ha dou diina islam no fotti, deftere nde nde teddunde nde maunde, nde ɗo jangina ɗou diina. Deftere man nonde man danejum be ɓokko ɓokko julurde ɗo didi ha dou man.

Turokta motawa manga ga ɓamtata leddi ko ka’e ko gene ko lope ko bulokje, to ɓe do huwa ɓe majum takanasma ha kuɗeji labi ɗum ɓe wadata a tawan turokta ɗo, ɗo hokka mballa masin be ɗo huti ndira be majum wodi dereba maga kanko watta konturoli.

Leeso danewo tal, be fauni leso ngo be paune toɓɓe ɓalejum ɓalejum be ɗiɗi ɓalejum ɓalejum hado leso majum, nde leso man ɓe wadani ngo cabbe go do dango dari man ni na der sudu, be alama babal kafinta’en on, leeso bote mago ni ɓeɗo yaha saɓɓa ha nder sudu on we’’ita ngam ɓe walo rango.

Sare nyiɓande hesere nde timminaka huwego ngal leddi amma sare man fotti masin. Ɓe waɗani sare man penti none boɗɗum masin nden bo ɓe waɗi tayis ha nder sare man, nda dammuɗe glas be windoje glas ɗo fotti wane.

Saabuluuje yiiwugo jey 'caawaajel" ndaa ɗi ɗoo noone-noone. Paali nay woni haɗɗo, faandu wooru "goldin" gootel daneejum, gootel faandu man daneejum ammaa ko woni nder man "bluu". Gootel bo ko woni nder man "red". Caawaajel ɗo ɗum saabulu yiiwugon jey ndiyam-ndiyam.

Garaya je zamanu. Garaya ɗo ni, ɗo naftire on haa wakkati fiyugo nga. Ɓe ɗon naftire garaya man, ɗon mari sautu wondu on je to ɓe ɗo mema ɓoggi ɗiɗi woni ɓandu maajum ɗo, ɗo hokka sautu maajum. Garaya man ɗo jooɗi on haa dow korowal ɓalewal.

Flawa, fulawa ɗo ɗom hunde on ko ɓe awata ha sare, ha ci'eji himɓe, gam fauna sare to mauni atawan fulawa mai no ne-no ne, goɗɗe do daneeji, goɗɗe ɗo boɗeji, goɗɗe ɓokko ɓokko, ɗom ɗo fauna sare ɗo woɗa.

Ɓingel dewel ngel ɗo mori morɗi pottuɗi do hore mako, oɗo wati bit ha bicce morɗi man, bittman ko fi be danejum, oɗo ɓorni toggore balejum. ha o woni majum da rinlait ni ɗuɗugo ɗon hatotton, kolo yite majum yelo.

Madi sare nde timmitinaka amma nde wodi adou babal baga ruf babal bankoni mai ɓe naftiri be glasis windoji sare man ɓurna fu glasis be waɗi arabian ruf ɓewadi skredin ɓe waɗai penti les manbo ɓe wadi peshi nda dyombe ɗo wali wali ha les.

Abarba dum nyamande on gotel nder frutji Abarba ɗo labbina gite, Abarba ɗo bana bitaminsi to goɗɗo wala apatit yida yarugo lekkiji asibiti goɗɗo wawan yarugo Abarba dodarnde redo irta redu ɗo wata velo ɗo hokka daga maundugo ɗo hokka bosesel nyamugo.

Dukkuje, dukkure man wore bendunde de bendi ha nde woji de do baki ha bandu leggal, leggal walli ha nder ladde on gam babal do holli nder ladde on gam da kuje awe’awe man bo do awi do fudi hatotton.

Fulawa :nonde fulawa ɗo ɓokko ɓokko, danejum be bodejum kanju bo banni Allah tagi ɗum fulawa on je pauni sare, amma kanju bo danejum be bodejum be ɓokko ɓokko ha bandu me ɓeɗo awa on ha dammugal sudu, ko dammugal saare, ko chaka sare ngam do vo’’ina saare ɗum kuje paune on.

Goɗɗo be hifnere ɓalejum toggore danejum, sarla ɗaneha dammuwa, ha dow pucchu ɗo mari nomba ɓanɗu magu, ɓeɗo waɗa ni pucchu man soks blu, alama holli ɓeɗo fija fijerde polo on ngam ɗo, ɗo ɗo ɗum polo ground on, nda ummatoje ɗo dari lara mo, nda gene none ɓokko ɓokko ha totton.

Blu, red, white, be baje ha chaka man je mari nonde red be danejum, nda paune paune ha do baji man ɗo ɗo ɗo ɗum alama on je leddi wondi.

billbot dum hunde on je wallata filowo ha waɗugo talla kuje filu mako na sey to a rondiya do wancina to a heɓi derewol manga ko jamga a yari hababal busnes center kambe on waɗata dum nden a takkadedeha a filata maju.

Viva ɗum sabulu yiiwugo on, woodi omo majum, sabulu man ɓeɗo lotora limse, ɓeɗo yiiwara, omo bo ɓeɗo laiɓira, ɓeɗo lotora, omo man a tawan none leda man fere ɗo girin.

Fulawa wato kuje faunirgo sare ɗo awi ni vagare ha yonde sare on ɗon none fulawa man girin on, ɗo mari pindi boɗeji boɗeji ha ɓandu man den bo ha yasi saare ɓe aati babal be wo’ini ɓe awi penti dedei ko be atiri man ɓalejum be danejum.

Agoogo, jey bonngooru, agoogo man ɗon naftire on ngam laaruki wakkati, nda agoogoje man ɗe ɗiɗi, gootel ɓaleejum, gootel boo nonnde ɓaleejum bee boɗeejum, ɗe ɗo takki on haa ɓanndu bongooru, sey goɗɗo tijja laara wakkati. Caagooru ɗo boo ɗo hawti kuuje ɗuɗɗum, ndaa flasji haa dow haa nder kwalije maaju.

Fayannga haa dow yiite, nga ɗo dolla fatfatfat, debbo ɗo toɓɓa ɗanwaake haa nder fayannde maako, kooli debbo on ɗo, ngam peɗeeli maako be lalle ɓaleejum, nonnde fayannde maako man nde ɓalere ngam nde ɗo mari pawne diidol daneejum haa dow man , nden ɗanwaake o toɓɓata nder ton ɗo dolla.

Debbo ɗo dari oɗo mori morɗi mako ni fottugo dai dai ko fottan tamo nda mordi man bo bicce maji juɗɗe juɗɗe oɗo waɗi toggore wala jungo be sarla jins, ɓe sukki yeso mako be goygoe.

Maɗi sare maɗi sare ɗo dani wodugo amma sare nane on get guda ɗidi da get man kala kotoifu ɗo mari penti danejum ha ɓandu den madi sare man opseyas on amma gal nder sare sare man towai masin.

dammugal jauleru. nonde dammugal man bulu, don dasi don mabbi bo, nda mashin do wadi pakin ha dammugal yonde majum. mashin manni ,mashin je taya didi on nda leggal bo do awi ha yonde sare majum. sare man bo je lobe on.

Payande je defirgo nyamdu ndaade ɗo ɗe tati, none payande man ɓe fu maje ɗe baleje nden bo mabbode payande man glas on ɗo holla kowoni nder fayande majum, to be va’ini nda chokali hako majum ɗo joɗi ha leddi kanjum ma ɓalejum frying pan ma ɓalejum ɗo ɓaari.

Debbo o ɗon mori morɗi mako gasa mako ɓaleha kurum morɗi mako boɗɗi deidai ko fottani mo nda morɗi man ɗo mari paune iri fire ɗum se ɓauɗo mo roɓe massin on wawata waɗugo oɗo waɗi tekkere be gasa mako.

Ɓiɗɗo debbo oɗo dari o fauni yeso mako daidai paune ko fottanta mo o ɓorni toggowol mako o jippini balbe toggowol man nden bo ɗon sarka ha dande mako o fauni be sarka alpabet b oɗo haɓɓi adiko mako o waddi hedi yeso.

Gorko ha babal fijirde bol be jomma, damoɗo oɗo dari be lumce mako boɗe je, sarla mako dammuka boɗe ha oɗo wailiti titi wakkere hedi luttuɓe sobiraɓe fijerde mako woniri, hedi owoni ni jayri ɗo haski mo amma kamɓe ɓe daayi be maako.

Mashin, mashin ɗo ɗum hunde ɓe hutindirta be man ngam tagugo hunde fere, mabo ngam vo’’ingo hunde fere jamɗe nasara on, ɗum ɓe tagi ɗum musamman takanas ngam naftir ko ɗum ha wo’ingo hunde, ko tagugo hunde fere, nda none mashin man no wa'i

Takai, ha nder fayande, takai be liɗɗi be kauteeji nonne fere-fere, ɗum wo’inta takai nden boo welna takai nda takai man der fayande

Paranti ɓe takaire maju, none paranti man ɓokko ɓokko, ɓe ɗon naftoro paranti do ha rottirgo nyiri, nden takaire man bo ɓeɗo toɓɓa takai nɗerton ton. paranti man wodi wane, nɗa ɗe duɗɗe ha nder shagoru maju.

Pletji be sosa, be savin spun, be tasaaje jei be maɓɓode man. Ɗi pat maaji none maje gotel daneejum on be ɓaleejum. Pletje ɗo be tasaaje ɗo pat kujeji nafturgo on jei rowɓe naftorta takanas ha rottirgo nyamdu.

Ɓingel, ngel ɗo joɗi, ngel ɗo mori morɗi yesoji be bawoji bo cuko wati yeri be sarqa mako, nda riga mako none magel daniyel, jungo rigamai ɓeɗo ta’i gel oɗo joɗi hubbidir juɗe mako, sira mako nda dago do we’iti sallabi ɗo joɗi doton.

Jungo gorko o do yowi ado tebul o do winda hado deftere, defte man guda didi on o do ardini de, da windo ha wakkere awo jodi mam windo man do mabbi jungo goddo man be agogo tebul je o jodi hado man bo balejum.

jamnga ma pindiwa balewa, nga don wali ha leddi, ha babal ngal wali manbo dou babal je be wadani dum siminti on, jamnga nga nga balewa, be alama ku nga bo tirgo on masin.

Diidi himɓe rooɓe ɓe tato oɗo borni tokkoje yelo, ɗiɗo to bo toggowol mako yiɗi nandugo jei rooɓe ɗiɗo maɓɓe be didi ɓe on, roɓe be diidi ɗo ɗum himɓe at on waɗata on nde bo ɗum no mari fa’ida masin, dum kuɗe marɓe aandal on.

Kovaaji watugo a ɓaawo waya ,ndaa ko toy fu be kolo mum, guda jeego on ;ɗon boɗeejum ,ɗon sky bulu, ɗon bulu bulak, ɗon girin, ɗon pinc. Kovaaji ɗo, ɗo waɗa purotktin waya ko do''i a laara waya pusataako.

Kotin ɓot ɓe ɗo naftira kotin ɓot ɗo ni ha laggu tuggo nuppi kene ɓikkon kesson be ko nandi babal je ɗo suɗi ha ɓandu ɓi adamajo to a naftiran ha lallugo ha babal majum a watan irin kotin ɓot ɗo ngam ɗo ɗiggina yauɗata ko ɗa nonɗe majum hore mai ɗanejum ɗon lese lese on bana je asana.

Oil, babi oil kanjiyundum bedo naftira iri nyebbam do ha wujugo bikkoi keccoya bandu mabbe, kala bi adamajo fu belaral laral bandu mako, fai do bingir keccel do mari laral gongal diggungal, amma to be wadai mentenin laral mako be iri nyebbam jido fahin do seka, mo na ngam laral mako chatugal amma bo do seka bandu mako.

Draya ɓaleejum be daneejum. Ɗum ɗo naftire ha salum, ɓe ɗo lotira hore, ɓe ɗo wo'inira gaasa be maajum, nden bo ɗum ɗo yorna gaasa to ɓe loti ɓe nastini hore goɗɗo nder totton.

Kiliina, kiliina ɗo hunde on jey ko goɗɗo naftorto, ko hokka ɓinngel peetetel, to ɗo janngirde puramari, ko goɗɗo mannga. Maabo to vinndi be pensil, sey vinndi kuje man ɗo, waɗanay ɗum, ko vinnday deydey, sey a hoosa kilina, a woggira.

Makaroni ha nder leda, Makaroni ɗo ɗum nyamdu'on ɗo bana odinari Taliya je himbe andi. Amma Kanjum ɗo mafi Paune ha ɓandu mai har a tawan fere ɗo wadi Kona tan. fere bo atawan ɗo Morli morli, morli ha ɓandum Majum.A ufnan'on bana ɓe ufnata odinari Sipa getti, nde asiwa ko awaɗa jolof.

Gude, gude ni ɗum lumce on ko roɓɓe naftirta worɓɓe ma ɗon naftira to heɓi bosesel, a mani ɗuɗi hewi lumce roɓɓe on ɓe ɗo yaa ɓe nyotana ɓe, ɓe ɓorna nda gudel ngel none magel ɓalejum be danejum, be yelo, nda god ngel ha sera, nda gud gel bulu ɗo joɗi dou tebol.

Tutawal alama darajaaji leddi wondi, tutal ɗo ngal ɗo hosi nooni nai bulu, yelo, bulak be girin. Kala leddi fu be no nonde tutawal maɓɓe woni, kala leddi fu be irin daraja jei ɓe hokki leddi maɓɓe ha waddi dalila hokkugo tutawal jei mari none tutawal maɓɓe.

Sarka be yeri kesum pul ha nder leda ɓe maɓɓitai ɗum ko maɓɓutuggo ɓe ɗo saɓɓi ɗum dow kuje fere didi kuje man ɓalejum be danejum sarka mai goldin kolo on yeri ɗo ɓe ɗo wata dande sarka yeri ha noppi sarka bo ha dande ɓe wata jawe ha jungo do ɓedda voɗungo debbo ha paune.

Debbo oɗo wailiti hokkiti hoɓɓudu mako o mori none morɗi fere ha do hore mako morɗi man fotti wane morɗi man manga manga be cewkoi cewkoi ha chaka man o waɗi tekkere be gasa mako man gasa man bo ɓale ha jutka oɗo wadi yeri ha nufuru mako.

Shoogilas, none shoogilas man ndiyam madara, ndenbo nder majum woodi gilas ɗo mari dammuɗe banta no alari ɗo. Ndenbo bote majum ɓe ɗo wata turaren wuta, humra be konandi ko urnata Suudu, mabo ta aɗo mari kujema asiga je tedduɗum ayiɗa ha ɓillata ɗum awata ha nder ton amabɓa. Ɗo jooga urengol, urengol timmatako be lau.

Gorko oɗo dari oɗon mumni giitoi maako, hoore mako be gaasa nden ofauni gaasa man be noone boɗejum. Oɗo ɓorni toggore maako oɗo waati sarka haa dande maako, oɗo ɓorni toggoore noone lumcee rouɓe.

Boro wakkugo rooɓe margo none doɗɗa doɗɗa, jungo boro man bo be fauniri go kujeji nandu gasa den balejum, debbo on ɗo efti ngo ba o ɗo holla goɗɗo, koli debbo man be kalagare o ɗo waɗi lalle bodejum ha peɗeli mako yeso debbo man ɗo nyuki.

Debbo o don borni toggore mako mande junde do mari color guda ɗuɗɗum habandu man don orange, don green, don nevy blu, don bodejum, don balejum, o mori mordi mako bicce man sedda on wurti heedi ɓawo riga man.